Iimaliwa oyili ya simana lela muuyuni awuhe nongele toka talelapo kiilongo yaantu owapumbwa oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni niimaliwa yomoshilongo moka wu uka opo wuvule wukeyi longithe .

Iimaliwa oyili ya simana muuyuni auhe. Iimaliwa ohatu yi longitha oku kandulapo oompumbwe dhetu. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe.

Ombaanga ndyoka yoStandard Bank yolwaala olumbulawu, otayi ku hiya momasiku omulongo nagahamano gaAuguste, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano, opo wukiilandele oshiyenditho shoye shonkulu yonale.

Iimaliwa oyili yasimana moonkalamwenyo dhetu. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayoloka kiimaliwa yokiilongo yilwe. Kiilongo mbyoka yaEurope ohaku adhika iimaliwa mbyoka hayi ithanwa taku tiwa ooeuro.

Moositola ohamu adhika oolaka dhili mo dha pakelwa iinima oyindji. Ohamu adhika woo muna ookompiuta ndhoka aantu haya longitha oku yalula iinima yositola.

Ombanga ndjoka yoStandard Bank yolwaala olumbulawu otayi kunkilile oshigwana opo shikale shili uupathi kookalyamupombo, mpoka haya kala taya dhengele aantu oongodhi yahala okuya kengelela oombali dhawo.

Iimaliwa oyili ya simana lela muuyuni awuhe nakehe shimwe to longitua owa pumbwa oshimaliwa iimaliwa opena mbyoka iikukutu naambyoka yomafo.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi ku hiya, opo wu kale ho longitha omukalo ngoka omupe gwe ya po gokutuma oshimaliwa, shoka hashi tumwa owala kongodhi to shi tumine omuntu gumwe i ili.

Uuna to yi mositola, mositola omu na omiyelo dhi li mbali. Omweelo gumwe ohagu kala gwa shangwa kutya ogokuya mo nagumwe ohagu kala gwa shangwa kutya ogokuza mo. Shika ohashi ningwa, opo pu kalekwe elandulathano mositola.

Una toka talelapo iilongo yaantu nena owa pumbwa oku kala watseya noku tala okatendo hoka koondando dhiimaliwa hoka haka ulike oongushu dhiimaliwa pokati kiilongo una to pingakanitha iimaliwa shomoshilongo shayeni nomoshilongo moka wu uka.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana otayi londodha aantu opo ya kale yu uviteko onomola ndjoka haya longitha oku nana iimaliwa koompungulilo dhawo dhombanga. Yo kaaya gandje onomola ndjoka nande okomuntu gumwe.

Opu na aantu mboka ye na uunongo okuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo nee iitaafula yokutenteka iinima osho wo iipundi mbyoka yomatyofa nuusikopa wokupungula iinima.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oyeya po nomukalo omupe, ngoka tovulu okutula oshimaliwa kompungulilo yoye yombaanga toshi tula owala kokashina hoka ko pondje, ngwee otovulu wanana oshimaliwa kompungulilo yoye.

Mositola ohamu adhika ehala mpoka hapu landithwa iikulya mbyoka yapya nale na ohokala weyi talela mesiipili sho yapakelwa nawa, nangele kuna ombali oho kala tolatha owala omayego weyi tala.

Iimaliwa oyili yasimana lela muyuni awuhe. Iimaliwa ohatuyi longitha oku landa iipumbiwa yetu yesiku kehe. Ohatu yi longitha wo oku futa oosikola.

Pomahala mpoka hapu kundilwa aayenda ohapu adhika iitaafula yili po, nuusikopa wokupungula iinima, noshowo iipundi mbyoka yalongwa yafa omatyofa. Uuna wa kuuntumba koshipundi hoka, Iho kuuntumba kiikuuntumbitho.

Ombaanga ndjoka yoStandard ndjoka yolwaala olumbulawu, ohayi thikama tayiyi kaakwashigwana opo yivule yikafandje omawuyelele yoompungulilo yoombaanga dhawo nankene wo hayilongo.

Iimaliwa oyo oyili thimba yina ongodhi. Monkalamwenyo yomuntu kehe owa pumbwa oshimaliwa oshoka ngele kuna oshimaliwa oto hupu nuudhingu. Oshoka kehe shimwe moositola oto shi kutha mo noshimaliwa.

Pomahala mpono hapu kundilwa aayenda nande aantu mbono yeya okutalelapo megumbo, ohapu adhika iipundi mbyono ha kutiwa omatyofa osho woo oladiyo yo muzizimba.

Iimaliwa oyi li ya simana lela moonkalamwenyo dhetu. Iimaliwa ohatu yi longitha okufuta oosikola, okulanda iikulya osho wo iikutu yetu. Iimaliwa oto adha ihe tayi yalulwa ya mangelwa muupandi.

Aantu ngele ya teya iilikolomwa yawo momapya, ohaya pakele iinima yawo mooshako ngaashi iilya, iilyawala, nomapungu ,taya ka landitha komatala, opo ya vule yi imonene mo iimaliwa, ye ki ilandele iinima yawo yilwe.

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iipilangi ohaya hongo mo uutemba woku iyogela koonya mboka hawu kala wa hongwa molute nohawu kala wa kola nawa.

Opu na omahala ngono haga landitha iinima mbyoka ayihe aantu hatu pumbwa momagumbo getu. Naantu ngele yi imonene oshimaliwa ohaya yi komahala hoka ye ki ilandele oompumbwe dhomomagumbo gawo.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana ohayi kala nomawudhano ogendji nomathigathano ogendji ngaashi etanga lyomokambamba. Nomusindani dhingi ohi isindanene oshimaliwa oshinene.

Ehangano lyombaanga ndjoka yaNedbank ihali gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa. Okwa li lya gandja omakwatho gomayambidhidho goshimaliwa kehangano lyoCancer Association.

Ombaanga ndjoka Yotango Yopashigwana oye ya po nomukalo omupe ngoka to vulu wa tuma oshimaliwa to shi tumine omuntu kongodhi nomukalo ngoka hagu ithanwa oewallet.

Ombaanga ndjoka yoStandrd bank otayi ku hiya kutya uuna wa hala oku isindanena iinima yoye uuna wa longitha okakalata yoStandard bank oto vulu okulanda iinima mo Veniila moVenduka .

Iimaliwa oyili yayooloka pokati kiilongo, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayooloka kiimaliwa yiilongo yilwe. Noko shilongo hoka ko Congo okuna iimaliwa nzoka hayi ithanwa takutiwa oFrancs.

Ombete oshinima shoka aantu oko haya lala. Oombete ohadhi kala dha ningwa nawa tadhi tulwa nomitse. Naantu mboka aayogoki otwa adha ya yala koombete dhawo nomalapi omatokele.

Iimaliwa oyi li ya simana lela moonkalamwenyo dhaantu, oshoka oshimaliwa osho hashi kandula po oompumbwe dhomuntu kehe, na ngele wushi na oho kala wa nyanyukwa, to yalula oombali lela.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku lombwele ngele ngoye otolongo nuudhiginini nena nayo otayi ku kwathele okuyapo nokangeshefa koye okashona.

Aantu mboka yena uunongo wo ku honga iiti niipilangi, ohaya hongo mo nee iitaafula niipundi, nokombanda yiitafula oha ku ningilwa iisipili iiyelele.

Opu na iipundi mbyoka yomatyofa. Iipundi mbyoka oyi li ya simana lela, oshoka oyo hayi adhika pomahala mpoka hapu yakulilwa aayenda osho wo aatalelipo.

Iimaliwa oyi li ya simana lela, oshoka iimaliwa oyo hatu longitha okukandula po omaupyakadhi getu moonkalamwenyo dhetu nomuntu ngele oku na oshimaliwa oha kala a nyanyukwa.

Iimaliwa oyili ya simana lela moonkalamwenyo dhetu, nuuna omuntu toyi wuka talelepo oshilongo shaantu, owu na okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni niimaliwa yomoshilongo moka wuuka opo wu vule oku keyi longitha.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya, opo wu ka ilandele ekopi lyoye lyoku enyeka omeya ndyoka lya li li na ondano yi li pombanda, ihe paife oya teyelwa kongolo.

Iimaliwa oyili ya simana lela monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa oyili pamaludhi, opuna mbyoka yiitenda po opuna omafo. Iimaliwa yomafo oya talika ko oyo yina ongushu yi vule mbyoka yiitenda.

Kositola ndjoka yaAvo oto vulu oku ilandela ko iinima yoye oyindji. Oto vulu oku ilandela ko iinima ngaashi oradio yoye yomuzizimba osho wo ongodhi nando oyopeke.

Ombaanga ndjoka yostandard Bank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa, ohayi unganeke wo omaudhano nomaudhano wo guunona. Nuunona ohawu kala wa nyanyukwa lela shampa wi isindanena sha.

Opuna uutendo mboka hawu ulike ongushu yiimaliwa noondando dhiimaliwa pokati kiilongo. Nongushu yiimaliwa ohayi vulu oku shendja esiku nesiku nomuntu uuna toka talelapo kiilongo iikwawo owapumbwa oku kala to tala uutendo mbono.

Pomandiki ngono gomalandithilo oto adha mo iinima oyindji. Oto adha mo iikwamboga. Aantu ohaya kala taya landitha iinima yawo mbyoka ya longa, opo ya vule oku imonena iiyemo yi ipaluthe wo.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa. Ohayi gandja wo ekwatho lyoshimaliwa komahango gamwe gi ili ngaashi gokulanda oondhopi.

Kehe oshilongo oshi li shi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yimwe. Nokiilongo mbyoka yaEuropa oku na iimaliwa mbyoka hayi ithanwa taku tiwa ooeuro.

Iimaliwa oyili yasimana moshilongo. Nongele waayina omuntu oho kala owala wa ziyalala to latha owala omayego. Wa tala yakweni mboka haa longo nuudhiginini taa yalula ombaali yoye ki ininge nawa.

Iimaliwa oyili yasimana lela muuyuni awuhe, nangele omuntu wuna oshimaliwa ohokala wanyanyukwa shotoyi yalula oombali dhoye wu uvite nawa, wedhi longela noonkondo lela ngoye to ilandele okambiila koye.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana ihayi gandja owala omakwatho goompungililo giishimaliwa ashike ohayi unganeke wo omawudhano. Ngaashi etanga lyomokambamba mpoka hapu kala puna iinima tayi sindanwa.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank otayi ku hiya, opo wu ye kofanditha ndjoka tayi ka kala ko 16 Auguaste 2025, tayi ka kala tayi landitha iitukutuku mbyoka yonkulu yonale.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank yolwaala olumbulau ohayi vulu okugandja omikuli nonena ngele owa pumbwa oshimaliwa shomeendelelo, ndele ku na oshimaliwa oto vulu okupewa omukuli kombaanga.

Mositola ohamu adhikwa muna oolaka dhapakelwa nawa iipumbiwa mbyoka, nomuntu oho ende ne moolaka moka wuna okambamba totala kutya owapumbwa shike, ngoye toshikutha tokafuta toyi kegumbo.

Ethimbo lyomatango omanene nomafudho ombanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kunkilile aantu ayehe yalongithe ondjila, opo ya tale omataayiyela nomalamba gawo. Oshowo ootenga dhomeya ngele otadhi longo manga inaaya momalweendo.

Opena aantu mboka yena uunongo wokuninga iipundi mbono yomatyofa osho woo okuhonga iiti niipilangi ohaya ningi nee iipundi mbyono yomatyofa mbyoka haya landitha. Iipundi mbyono uunene ohayi adhika moombelewa.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oto vulu okwiilandela embakumbaku lyoye to kala to futu ko kehe komwedhi oondola omayovi omulongo.

Iimaliwa oyi li ya simana moonkalamwenyo dhetu. Ngaashi iimaliwa mbyoka yomafo oyo yi na ongushu yi li pombanda. Nokiilongo mbyoka yaEuropa ohaku longithwa iimaliwa mbyoka hayi ithanwa taku tiwa ooeuro.

Ombaanga ndyoka yaBank Windhoek ota yi ku londodha kutya ombaanga kayina esiku yi ku pule oshimaliwa, opo wu vule wu kuthe ko oshimalwa kongodhi yoye.

Ombaanga ndjoka yobank Windhoek oye yapo nomukalo ngoka omupe to vulu oku tula iimaliwa kompungulilo yoyevpokashina kopondje nenge to nana iimaliwa pokashina mpoka.

Iimaliwa oyi li ya simana lela nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo. Kiilongo mbyoka yaEuropa ohaku adhika oshimaliwa shoka hashi ithanwa kutya ooeuro. Oshimaliwa shika oshi na ongushu yi li pombanda.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kuhiya opo wuye methigathano ndyoka lyokwiisindanena oondola dhaNamibia 1000 limwe koewallets.

Mositola ohamu kala mu udha unene momandiki goositola ngoka ge na oositola odhindji na ngaashi moWernhill mOvenduka. Oto adha mu udha uuyuni waantu pethimbo lyomutenya, oshoka kehe gumwe ohayi a ka konge iinima ye thimbo lyomutenya.

Iipundi mbyoka yomashofa oya simanekwa uunene oku tulwa moondunda moka hamu kundilwa aayenda osho wo moondunda dhoka dho moombelewa. Omuntu ngele owa kuutumba koma shofa iho ehama nande iikutumbitho.

Omahala gomangeshefelo ohamu adhika iinima oyindji tayi landithwq ngaashi oondjato, omapaya gaasamane oongaku niikwawo yilwe. Aantu ohaya yi yekeilandele iinima yawo uuna yamona oondjambi dhawo.

Momandiki moka hamu adhika oositola odhindji, ohamu kala muudha aantu uunene ethimbo lyomutenya oshoka aantu ohayayi yakakonge iinima yawo koositola ethimbo lyomutenya.

Ombaanga ndjoka yoNedbank yolwaala oluzizi otayi gandja omapandulo komusindani gwawo ngoka a li isindanene oNedbank City Dash, ano Mathew Angula .

Aantu mboka yena uunogo woku honga iiti niipilangi ohaa hongo mo iipundi niitafula. Iipundi mbyoka niitafula ohayi gwayekwa omagadhi ngoka giiti opo yikale tayi tayima nawa. Yo yikale ya kola kaayi yonuke nande okomeya.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana oyeyapo nepandja epe ndyoka lyokongodhi lyokomalungula. Hoka tokala to mono omauyelele gakehe esiku gomalungula.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo nkukilile oshigwana, opo shi gamene oombaanga dhawo sho kashi kengelelwe kookalyampombo mboka haya kala ya hala oku kengelela aantu iimaliwa yawo.

Ombaanga ndjoka yo Bank Windhoek ohayi thikama etayi yi hoka haku kala aantu oyendji yika dhike uutala wawo ,opo yi gandje omauyelele kombinga yompungulilo yombaanga yawo.

Aantu mboka ya valwa ye na uunongo nande, mboka ya ka konga omaunongo koosikola dhomaungomba, ngele owa adha yeku hongela iipundi miiti niipilangi, oto fuuka oshoka iipundi mbika, ohayi monikwa nawa lela.

Uuna aantu ya likola iilikolomwa yawo yomomapya. Oha yeyi tula mooshako ngashi omakunde, iilya osho wo omapungu, taya fala komatala yaka landithe yo ya vule okwiimonenamo iisimpo.

Nombaanga ndjoka yotango yopashigwana mongashingeyi oto vulu ku tumina omuntu oshimaliwa to shi tumu owala tashi ziilile kongodhi, ye omuntu ta nana oshimaliwa she shoka kehe pamwe mpoka e li pu na okashina kokunana oshimaliwa koFNB.

Iimaliwa oya simana lela nokoshilongo hoka Congo okuna iimaliwa mbyoka yomafo yoondola yomayovi gatano niimaliwa mbika ohayi ithanwa taku tiwa omillesfences.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi ku hiya, opo wu ye methigathano ndyoka lyoku isindanena N$ 2000 ndhoka hadhi tumwa kongodhi ta ku tiwa oewalleta.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi gandja omapandulo Anna van der Merwe ngoka ali ayi methigathano nokwiisindanene oondola dha Namibia omayovi omilongo hetatu.

Iimaliwa oyi li ya simana lela muuyuni auhe. Iimaliwa oyo hayi kandula po omaudhigu getu moonkalamwenyo dhetu. Iimaliwa oyo hayi futu oosikola, oyo hatu landitha iikulya niizalomwa wo.

Nombaanga ndjoka yaStandard Bank, oto vulu wa longitha okakalata koye okulanda iinima mositola itoo nanwa sha nande iimaliwa ya sha ya gwedhwa po.

Iipundi oyi li ya simanekwa ngaashi iipundi mbyoka ya longwa ya fa omatyofa ohayi adhika moombelewa osho wo mpoka hapu yakulilwa aantu.

Omandiki goositola ohamu kala muna oositola odhindji. Ohamu kala wo muna uutala woku landitha. Moka to adha omuntu ta landitha nande uunima wokoongodhi nande omatama.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo, ngaashi oshilongo India oshina iimaliwa hayi ithanwa oluupis.

Ombaanga ndjoka yoNedbank ombaanga yimwe ndjoka yi holike kaakwashigwana, oshoka ohayi pungula iimaliwa yaantu nawa. Yo oyi na omayakulo gomeendelelo yo kayi na aantu oyendji nande.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank ohayi gandja omakwatho ogendji komahangano ga yooloka. Okwali ya gandja ekwatho lyoomiliyona hamano.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi kunkilile oshigwana opo shikutha oondjo shina oshimpwiyu oshoka komasiku gokomeho oto vulu okukanyengwa okufuta oondjo dhoye.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek otayi tseyitha kutya oyi na iitayi moondoolopa tadhi landula: oyi na mOtjiwarongo, Oshifo, moSwakopmund AK Plaza, mOshakati osho wo mOngwediva.

Ombaanga ndjoka yoFNB otayi ku hiya opo wuki ilandele okambako koye koaJBL, hoka kali kena ondando yili pombanda ihe paife oya teyelwa kongolo, e tokala to lilitha oongalo dhoye.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongomo uutemba mboka wokwiiyogela koonyala. Uutemba mboka ohawu kala wakola lela, oshoka ohawu kala wahongwa molupe.

Iimaliwa oyili yasimana lela monkalamwenyo yomuntu kehe, ngele kuna oshimaliwa nena onkalamwenyo yoye oho hupu nuudhigu oshoka iinima moositola ohayi landwa niimaliwa.

Mongashingeyi aamati nayo oya ya moosikola ndhoka dhoku hondja iikutu. Oto adha ihe ye li momahala moka hamu hondjelwa iikutu, ta ya hondjo iikutu yawo ya landithe.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongomo uutemba mboka woku iyogela koonyala. Uutemba mboka ohawu kala tawu monikwa nawa nohawu gwayekwa omagadhi giiti, e tawu kala tawu tayima nawa.

Uuna to ka talela po kiilongo yaantu manga inoo pita poongamba owa pumbwa okupingakanitha oshimaliwa shomoshilongo shaayeni nosho moshilongo moka wu uka.

Ombanga ndjoka yoBank Windhoek otayi gandja omapandulo kuFransina Ashingola ngoka ali isindanene oodollar omayovi gaali nomathele gatano, sho ali a longitha okakalata ke koSelekt Red.

Aantu mboka yena uunongo moku honga iiti niipilangi. Oto adha ne yena ehala mpoka haya hongele iinima yawo, oto adhapo ondumba yiipilangi ya gongelwa, opo haya hongele iipundi niitafula yawo.

Aantu mboka yena uunkulungu wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongomo uutaafula nuupundi uushona, yo taya kalanditha opo yiimonenemo iisimpo, yavule yekiilandele iinima yawo mbyoka yapumbwa.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek otayi ku pula kutya ku na ombaanga. Oto vulu wa tota ompungulilo yoye yombaanga ngoye to tula iimaliwa kompungulilo yoye yombaanga kokashina hoka kondje kokutulwa nokunanwa iimaliwa.

Ngele wayi mositola oto adha mo oolaka dhoka hadhi kala dha pakela iinima naashika omuntu oto adha te ende moolaka moka ta kongo iipumbiwa ye.

Iimaliwa oyili yasimana muuyuni awuhe. Iimaliwa oha twii longitha oku kandulapo oompumbwe dhetu, ngaashi iimaliwa nzoka yomafo oyili yasimana lela oshoka oyina ongushu yivule iimaliwa nzoka yiitenda.

Moositola ohamu kala muna iipumbiwa mbyoka hayi kala yapakelwa moolaka moka muna ookompiuta mpoka tokafuta oshinima shoka tolanda ee toyi kegumbo lyaandjeni.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek ohayi thikama e tayi kutha omapulakata gayo tayi ti pomahala mpoka hapu kala aantu, opo yi ka gandje uuyelele kombinga yompungulilo yombaanga yawo.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek otayi tseyitha aasindani yawo notayi gandja omapandulo kaasindano mboka ye li yatatu mboka ya li yi isindanene kehe gumwe N$ 10 000.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya opo wuki ilandele okila yoye yoku talaleka. Ndjoka kwali yina ondando yili pombanda ihe paife ondando oya teyelwa kongolo. Ano matuka nena.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, otwa adha ihe taya ningi iitaafula mbyoka iiwanawa noshowo omatyofa.

Opena oositola dhoka hadhi landitha owala nokuninga iipundi mbyoka yomatyofa osho woo uutafula ndele nuusikopa niipundi.

Uuna toyi mositola ohapu kala muna omadhidhiliko ngoka gokuya mositola, opuna omadhidhiliko ngoka taguti kutya omweelo nguka ogo kuya mositola nomweelo nguka ogo kuzamo mositola.

Omatyofa oyo iipundi mbyoka yili ya simanekwa methimbo lyongaashingeyi oshoka iipundi mbyoka ohayi longithwa moombelewa oshowo moondunda moka hamu yakulilwa aayenda.

Komisilo dhomwedhi moositola ohamu kala muudha oshoka aantu ohaya kala ya pewa oondjambi dhawo oku za kiilongo. Nohaye ki ilandela iinima yawo mbyoka yeli ya pumbwa.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi lombwele aakwashigwana opo yakale yena eidhidhimiko nelongitho nawa lyiimaliwa yaa longithe iimaliwa yawo momikalo dha puka.

Iimaliwa oyi li ya simana lela monkalamweyo yomuntu kehe, nuuna to yi to ka talelapo kiilongo yaantu owa pumbwa okupingakanitha iimaliwa yo moshilongo shaayeni, niimaliwa yo moshilongo moka wu uka.

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo nee iipundi niitaafula. nohayi gwayekwa nee omagadhi, opo yi kale ya kola yo otayi tayima nawa.

Aantu mboka ye na uunongo oku honga iiti niipilangi, ohaa hongo mo iipundi osho wo iitaafula mbyoka hayi kala tayi tayima nawa, oshoka oha yi kala ya gwayekwa omagadhi kombanda yiiti.

Ombanga yoNedbank ihayi gandja ashike omakwatho gokupungula oshimaliwa ohayi unganeke woo omathigathano ngaashi goku kayila okathanguthangu nokutondoka. Omuntu ngoka athiki tango oha isindanene oshimaliwa.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iitaafula niipundi mbyoka hayi kala ya opala. Ohayi gwayekwa nduno omagadhi ngoka giiti kombanda e tayi kala tayi adhima.

Iipundi niitaafula mbyoka hayi hongwa nawa miiti nomiipilangi ohayi kala ya gwayekwa omagadhi ngoka giiti. Ohayi kala nee tayi tayima. Nomagadhi ngoka ohaga ningi iipundi niitaafula opo yi kale ya kola nawa.

Ohapu kala pu na uutendo mboka hawu kala tawu ulike oondando dhongushu yiimaliwa. Oondando ndhoka ohadhi vulu okushendja esiku nesiku pokati kiilongo.

Ombaanga ndjoka yobank Windhoek oyeya po nepandja epe lyomongodhi ndjoka ho longitha oshipala shoye okupatulula ompungulilo yoye yombaanga mongodhi wu tale kutya oshike tashi inyengele nomayalulilo.

Iimaliwa oyi li ya simana lela monkalamwenyo yomuntu kehe. Nomuntu ngele e na iimaliwa oha kala a nyanyukwa lela ta yalula oombali dhe naamboka yaa na oombali ohaya kala taya latha omayego, oshoka kaye hole okulonga.

Iimaliwa oyili ya simana lela moonkalamwenyo dhetu. Iimaliwa ohatu yi longitha oku futa ooskola oku landa oonyama niikulya momagumbo getu, nangele kuna oshimaliwa monkalamwenyo nena oto hupu nuudhigu.

Ombanga ndjoka yoNedbank otayi ku hiya opo wu wayimine ethigathano ndoka lyokwi isindanena omayovi gatano koomuma.

Aantu ngele ya longa ya ninga uusikopa wawo etaye wulanditha ohaya kala yena oombali dhawo taye dhi yalula omanga mboka ihaya vulu sha ohaya kala taya latha omayego.

Ombaanga ndjoka Yotango Yopashigwana otayi ku hiya opo wu ki ilandele eshina lyoye lyokuyoga iikutu ndyoka kwa li lyi na ondando yi li pombanda lela, ihe paife oya teyelwa kongolo tayi tyawa lela.

Mongashingeyi oto vulu wa ninga ongeshefa yoye to kala to tula iimaliwa kompungunlilo yoye yombaanga onga yongeshefa ngoye to tala komayalulilo goye gombaanga.

Aantu mboka yaha kosikola yopawungomba yakiilongela okuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iipundi mbyoka iiwanawa osho wo uusikopa wokupungulila iinima, niitaafula nosho tu.

Opuna aantu mboka haya longo nookompiuta moombelwa, ohaya kala ya thikama pookompiuta nenge ya kuutumba kiipundi mbyoka hayi kala tayi dhingoloka, yeli pookompiuta mpoka taya kwathele oshigwana.

Ombanga ndjoka yo Ned Bank yolwaala oluzizi, otayi kunkilile aalongithi yawo, opo ya kale yeli uupathi kookalyamupombo mboka haya kala ya hala oku keengelela aantu iimaliwa yawo.

Uuna to ka talela po kiilongo yilwe owa pumbwa okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni niimaliwa yomoshilongo moka wu uka, opo wu vule oku ka longitha iimaliwa mbyoka yomoshilongo mo.

Aantu mboka haya kala haya longo iikwamboga ngaashi omatama, oonyanga nuunawandesha ohaye yi fala komatala, opo ye ke yi landithe yi imonene mo iisimpo.

Ombaanga yotango oye ya po nomukalo omupe ngoka to longitha okakalata koye kombaanga oku landa noku futa iinima mositola koshali shamuhongi owala, itoo nanwa nande iihohela yasha ya gwedhwa po.

Aantu mboka yena uunkulungu wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongo mo oosikopa osho wo iipundi mbyoka yomatyofa yokukuutumba, yo ohaya ningimo wo uutaafula noombete oombwanawa.

Iimaliwa oyili ya simana lela moonkalamwenyo dhetu ,iimaliwa oyo hatu longitha oku kandula po oompumbwe nomawudhigu getu, iimaliwa mbyoka yina ongushu yili pombanda iimaliwa mbyoka yomafo.

Aantu mbono ye na uunongo wokupangela uusikopa, ohawu kala wa pangelwa nawa lelalela. Nongele owe ka egulula ohaka kala taka monika nawa lela.

Iiimaliwa oyili ya simana muuyuni awuhe nakehe oshilongo, oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiiilongo yilwe, nokoshilongo shoka shaTanzania oku na woo oodola omathele gatano ngoka haku ithanwa ta ku tiwa oo shilling.

Iimaliwa oyili ya simana lela moonkalamwenyo dhetu, nuuna omuntu to katalelapo koshilongo shaantu, owa pumbwa oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni niimaliwa yomoshilongo moka wu uka, opo wu vule oku keyilongitha.